Míele xɔtuƒe aɖe le afia, dɔwɔviawoa, wo katã woɖo kuku gake menye kuku wodze be dɔwɔlawo naɖɔa, yewo ɖɔ o. Womedo dɔwɔfɔkpa hã o. Wonɔ dɔwɔnuwo lɔm ɖe agba me yina ɖe dɔwɔƒee.

Wonɔ eʋeɖuɖu hoŋiŋli wɔm le afi ya, alebe eŋuƒola ɖeka koe le afi ya enɔ ŋua ƒom, eʋeɖula hã ɖeka koe va, edo awu le woƒe dekɔnu nudodo me, enɔa ʋea ɖum.

Afi yaa, enye xexemedɔnɔdzikpɔlawo ƒe dɔwɔƒewo. Alebe, ɛ, ama ɖewo vaa fi ya be yewoa de ashi agbalẽ te. Amewo katã, me yiwo katã le dɔwɔƒe he, wo katã woblɛ ŋɔtsi.

Afi ya wonɔ teƒea dzram ɖo na exɔtutu. Ale be, exɔtunu aɖewo le afi ya. Woku nanewo, xɔtunu aɖewo le afi ya. Eŋu ʋi aɖe le afi ya. Eŋu ya ewɔ abe enye eŋu yi ke wokɔna enɔ xɔtunuwo nyamam hafi woakɔ wo dɔe.

Míaƒe dekɔnu fefewɔla aɖewo le afi ya nɔ modzaka ɖem na amewo, eŋuƒolawo le megbe, alebe ʋeɖulawoa, wodo nu vovovowo, nyɔnuawo medo awu o, wokɔ avɔ gba akɔe, ŋutsuawo wodo nu yi aɖe yi woyɔna be apaka hafi nɔ ʋea ɖum.

Ame aɖe ƒe nuɖuƒe kple enuɖaƒe yele afia. Ame aɖeke mele teƒea o ke boŋu enu nuɖaƒe ƒe kplɔwo koe le afi ya.

Eŋufɔku aɖe edzɔ le afi he. Alebe eŋu gbãtɔ enye eŋu yiwo eŋu yi ke nɔ eke lɔm kple agba vovovowo lɔm. Enye ŋu lɛgbɛɛ aɖe. Eve velia, enye ɛɛ ame ɖekeŋu.

afiya nye modzaka ɖeƒe nɔƒe ametsitsiwo vana ɖeviwo vana eɖaa modzaka amewo lafiya wonɔ modzaka ɖeɖe kpɔm le modzaka ɖe mɔ dzi

míele dutoƒo takpekpewɔƒe aɖe le afia alebe sukuvi nyɔnuviwo dzraɖo le dekɔnu nudodowo me wode dzonu kɔme ekɔ dzonu sa ɖe eta womedo awu o wotsɔ avɔ gba akɔe

Subɔsubɔ yi ke miawo míeyɔna be Alakubaratɔwo ƒe gbedoxɔmee hee. Alebe wo katã wotsɔ woƒe abawo ɖona ɖe anyigba hafi doa gbe ɖa. Alebe kɔnu mawo nɔ dzi yim. Ta wo katã wole woƒe abadzi hele gbe dom ɖa, bɔbɔ nɔ gbe dom ɖa.

Afi ya, enye teƒe aɖe si ke wonɔ eƒe sia ƒe etsilele kɔnu aɖe wɔm, alebe ame heya woa, ne woyi ɖe egbea dzia, woawoe nye ame yiwo ke eva lé zia ekɔ gbɔe.

Aƒetɔ aɖe le kpokpo dzi. Kpokpokpoa menye agbatsɔŋu wonye o gake edo agba ƒo xlã kpokpokpoa katã ale be afi teƒe woanɔ azɔ̃ hã mete ŋu kpɔ afɔɖoƒe nyui o.

Afi yia nye eŋu ɖo ƒe. ale be mɔzɔlawo tso teƒe vovovowo vana afi yad zi. Wonɔ agba dom ne eŋua aɖe ale be, mɔzɔlawo le afi ya, enudzralawo hã le afi ya enɔ nu dzram ne mɔzɔlawo.

Afi ya, afɔku gã aɖe dzɔ abe anyigba ŋuŋu fɔku ene, alebe exɔwo mu, amewo le afi ya nɔ ame yiwo ke kpɔ afɔkua dim woaɖe le teƒe yike nua dzɔ le.